Himɓe do mofti ha nder kolekole be dubbe ɓe ɗo dilla ha nder ndiyam dubbe mabbe ɓo ɓe do borni limse ndiyam ngam hala hasari to kolekole mai wailitini be limse je be borni do bamtan be ha dow.

Epidem krim. Ɗo ni nyebbam on jei watta hunde tati. Ɗo itta ezzimas, ɗo itta pimpus be rashis ha ɓandu, wato ha yeso goɗɗo. Kuma ɗo mari 30 gram on.

Deftere kitabul arabiyaa, deftere'on jee ekkutuggo larabci nde fudɗoɓe hesɓe. Ɗo wiindibo daga imam Redwan jami'u ɗoo wallita sosai, biiginas kenan kamɓe'on naftirta be deftere nde.

Noni jinnjam ɓo wiyata jinnja, ɗo naftira be maajum haa waɗugo dirigs njarataaɗam, ɗo welna ɗum, ɗo waɗa lekki peewol bo.

Ɓiddo gorko ɓe nyami fijirde kosɗe, ɓe hokki mo cahu riga, nda ɓe hosi hoto be mo hokki mo chahu mai ɓe ɗo jogidiri be hosi be hoto, nda sobiraɓe mako ɗo dari ha ɓawo ɗo lara ɓe ɗo seyi.

President, oɗo kanko on presdent Nijeriya inde Bola Ahmed Tinubu. Nda oɗo dari ha dammugal jirgi oɗo jaɓɓita himɓe, ɓamta juɗe, wanna himɓe bye bye. Kanko on jagorɗo lesdi Nijeriya. Watau presdent be vi'ata.

Akwati paune, ɓe ɗon naftira be akwati ɗo, ngam ɓe siila kare paune, je ɓiɗɗo debbo, ɓe ɗo naftira be ɗoni ngam faunuki. Nda jambaki, su kuujeji pauda je ɓe watta ɓe penta yeeso maɓɓe, ngam ɗo bedda wo'ongo debbo.

Sayinbod kakaki babal an wumen salum, ɗo holla haa kombi ɗo, ɗon babal salum jey rowɓe. Waato babal geerugo gaasa jey rowɓe. Ɓe ɗo wo’ina gaasa rowɓe, ɓe ɗo pawnaɓe.

Huulaaji kala kala, ɗon milik, kofi be ko laarata bannin. Ɗo naftira be maajum, haa haɓɓuki haa hoore, ngam suttiki gaasa.

Ɗo dum zobe on ololdi, jei ɓe naftirta ɓe wada ha jungo, don woena jungo sosai, ɗa ɓe wadi guda didi, jei gorko be jei debbo.

Puccu ladde, pucchu ladde guda ɗiɗi ɗo dilla, inde maji zebra, ɗi ɗo dou waɗa rayuwa ma ji ni ha ladde.

Fijirde bol. Ɓe ɗo fija bol. Mo woni saare boɗejum, be mo woni saare blu. Mo woni saare boɗejum ni wanni mo woni saare bulu keta. O ɗo dasa mo ngam o saala mo, o hosa bol mai, o lata.

Ɓiɗɗo debbo omori ɓe wuli omori kalaba ko voda, nda ɗum pat ɗo wati hedi ɓawo, je dow kuma o horinowol gotel.

Dikop, lekki on je nyaudata ndamba beɗojuru lekki maini taha nder kwali edo notira 1 mg ɗum ɓeɗduki.

Handraya be do naftira be manju bawo to be timmini wannugo biddo debbo streching be do disa dum ha hite be naftira gam fufa gasa mako yorna be lau.

Pucchu ɗo sam na puccu ɗo ɗogga ɓe ɗo naftira ni be majum ngam va’uki yenɗe julɗe ko yenɗe lamu ko ɗon program je waɗuki ɓe ɗo naftira be majum sare lamiɗo.

Gresia nyebbam on je vasili jebe wadi dum be petrolion jeli, do naftira ha wujuki ha ɓandu, to goddo wuji hutan o ɗo delkita.

Kole kole nda himɓɓe ɓeɗo nder kole kole, ɓe ɗo ɓorni limseji ndiyam wato limseji je ɓe ɓorni on larata ɗo uppi ɗoni limse ndiyam on, to harni a nastan mayo on sannan ma mayo manga dole on tan a ɓorna ngam rigaji ɗo, ngam hala sef ko on ɗo dilla kole kole mam waɗa sinkin, ko lingu tappa, ko on ya on tappa kaere, to on yenini riga ɗo ɓamtan mon ha dou.

Nyamdu ɓe wi'ata jolof be lingu guda ɗiɗi, be koi tati, magi gotel, lemu be nanta salak ɗo hauri be tingere, be tumatur hauri ha dou garau-garau. Ngam nyaamuki.

Soket ɓe do naftira be majum gam chajugo ko a haura tivi, ko ferish woyama. bodisa bannin habangoru sosmai be ɗo haura daga nder silin jippita har hales gam haura kodo naftira.

Hotplate doni bedo naftira to a hauri horedo a wa’inan fayande ma a naftira ha deffugo ,to a hauri ni nder minti sedda wulata.

Himɓe bol, ɓe ɗo mofti mauɗo maɓɓe ɗo wolina no ɓe nastata ɓe fijagem, ngam ɓe heɓa nasaraku haa dow saare je ɓe fi'ita be maɓɓe.

Leggal gonda. To a awi, to har waɗi pindi, gonda vurtinan. Gonda bo, ɗo be nafu haa ɓandu ɓii adama sosai. Ɓe ɗo waɗira lekki be maajum.

Sarka kala datati ɓiɗɗo debbo to waɗi ha juɗe mako. sarkani, ɗo wo’ina biɗɗo debbo to waɗi ha juɗe.

Shakulet! Shakulet ɗo ni, ɗo mari ɗanɗano belɗum. Ɗo shakulet mai, ɓe naftiri bee chips on ɓe waɗiri shakulet mai. Ɗo shakulet chips kenan, nda haɗɗo haa leeda mai bo, ɓe ɗo vindi shakulet kukis, waato bee chips haa nder. Ɓe ɗo naftira ni, ɓe nƴama goɗɗo nana belɗum.

Ɓiɗɗo debbo ɗo dari haɗakki mota, ɗo ɓorni limse mako juttuɗum, oɗo waɗi gogol hosimo hoto ɗo jogi mota mai oɗo waɗi paɗe bo towɗi.

Bingeldo timmidin makaranta, damo woni daki mako jungo nano bo do woka sansan seyo, bo do jogi cartificate of awad mako, da bingel mai bo odo be famili mako bedo valla mo seyo mowoni gal nyamu mako dogo do jala non non sansan seyo timmungo ɓingel mai makaranta.

Jambaki ɓiɗɗo debbo ɗo naftira be majun do waɗa ɗum ha hundugo ngam ɓeddina ɓe voɗenga to ɓe waɗi ha hundugo ɗo ɓeddina vurtuggo debbo.

Ɗo ni nyamdu on, ɗo kek on, kek ɗo ɓeɗo wada yuzin ɓeɗo naftira be fulawa be koi, be ko nandi bannin ɓe waɗira kek. Kek mai kuma ɗum ɓelɗum nda ɗum kanjum on vurti bannin ɓe waɗi ɗum nder kontaina majum.

Ɗo ɓe ɗo vi’a ɗum tols wato kujeji jei ɓe naftirta ha kuuɗe. Nda min ɗo mari rek, min do mari fok, be showvel ɗo naftira ha ngesa ko kuma ha boftugo mburi ko njarandi ko nandi be bannin.

Labule ɗo naftira be majum ni hawaɗuki ha sudu ngam ɗo sudda asiri sudu sosai, dada ɗum ha windo damugal ngam hala atuki ta goɗɗo yiya ko woni hedi nder.

Fulay ova, babal saaluki moota dow be les kenan, moota waawan saala hedi dow, waawan tokkira hedi les, ɗo wo''ina wuro masin.

Himɓe ɗo moofti, ɗan taakara wari waɗugo campein, so ɓe moftini mo himɓe ngam wanna ɓe jawaabi wata konvinsin maɓɓe ngam ɓe zaaba mo yannde zaaɓe, nda mo ɗooni o ɗo hifni humnere, o wanna ɓe jawaabi, ndaa ndaa ndaa ko o wannata ɓe, himɓe may kuma ɓe ɗo heɗitamo.